Fitaovana ao an-trano izay misy isan-karazany. Misy seza hafakely. Misy koa latabatra boribory. Eo amboniny dia misy fitoeram-boninkazo miloko volombolamena ary misy zavamaniry maitso mavana ao anatiny.

Tovovavy iray mipetraka, izay manao solomaso, mitazona taratasy efa-joro izay misy sarina lehilahy iray. Eo ambony latabatra dia toa misy finday ary pensilihazo.

Boky maro be ravahana loko isankarazany : toy ny mavo, ny mena, ny manga, ny fotsy... Ny fomba fipetrany eo ambony latabatra dia : misy ny mitsangana, ary misy mitsivalana.

Toeram-pisakafoanana iray izay manjelanjelatra ao anatiny ary feno jirojiro. Ao anatiny dia misy seza sy latabatra izay manao tsitokotoko ary eo ambonin'izy ireny dia misy olona misakafo.

Boky iray mivelatra eo ambonin'ny "tapi" fotsifotsy ny ao anatiny dia misy soratsoratra ary sarisary. Misy sary trano ary sarina zava-maniry ary fitaova-pitaterana misy sarin'olona ihany koa.

Efitrano anankiray : miloko fotsy ny gorodona, ny rindrina dia miloko mangamanga, ny ao anatiny dia irony seza malemilemy irony miloko menamena, eo afovoany kosa dia misy latabatra kely izay miloko fotsifotsy ny sisiny hazo kosa ny tongony.

Toerana iray fivarotana izay ahitana talantalana mifampitaingitaingina ; misy karazana mofo samihafa eo amboniny izay mbola miaraka amin'ny fonony. Misy endriny samy hafa, misy lavalava misy koa ny boribory.

Eny an-dalam-be feno olona mifamezivezy : ao ny lahy, dia ao ny vavy. Ka eny amin'ny sisin-dalana kosa dia misy ireo mpivarotra : toy ny mpivaro-kena, ny mpivarotra voankazo, ary mpivarotra maro hafa ; misy ihany koa ireo olona miantsena.

Tanana iray mitazona fitaovana fasian-javatra anankiroa ny iray boribory, ny iray kosa boribory lavalava ny lokon'izy ireo dia toa mitovy ihany.

Trano fivarotana, izay misy irony karazan-drano izay fisotro irony. Misy anarany samihafa. Ny sarony ihany koa dia toa samy manana ny lokiny.

Eo antokotany, any ambanivohitra ; misy olona maromaro ny sasany mipetraka eo ambony seza, ny sasany kosa mitsangana ary ny hafa indray mandihy.

Tovovavy anankiray izay mijoro eo anoloan'ny vavahady mangamanga, ny volony dia lava dia lava, misy haingom-bolo iray izay miloko fotsifotsy. Ny lokon'ny volony dia tsy mainty ranoray fa somary manompo volontsôkôla.

Toerana iray fivarotana irony haingohaingo volo misy karazany samihafa ao ny fanasana loha misy koa ny ranomanitra misy koa ny lokomena sy ny maro hafa koa.

Olona iray mijoro manao akanjo volomboasary ary manao satroka volomboasary eo amin'ny toerana iray misy gony izay miloko, fotsy, manga, mena.

Tanana iray any ambanivohitra. Toa mahafinaritra, misy karazan-trano samihafa. Misy ny tafo fanitso, misy kosa ny tafo bozaka, misy ireo karazana zavamaniry maitso mavana.

Boky maromaro izay misy soratra "sary". Ny soratra eo aminy dia miloko menamena ary misy mavomavo. Misy sarina olona anakiroa dia lahy sy vavy izay manao dingan-dava.

Taratasy iray izay miendrika efajoro miloko anankiroa : ny tapany ambony dia miloko fotsy, ny tapany ambany kosa dia miloko manga ary misy sarisary, dia sarina zava-maniry izay misy raviny maitsomaitso ary misy sary fo izay misy satroboninahitra eo amboniny miloko mavomavo.

Boky anankiray izay miloko mangamanga sy fotsifotsy misy sary olona toa be volovolo eo aminy ary misy soratsoratra. Izy io dia mipetraka eo ambon'ny solosaina.

Boky miloko maitso misy sarin'olona sy sarim-biby isan-karazany ary misy sarim-boninkazo. Boky misy lohateny.

Toerana anankiray feno jirojiro ety ivelany izay mampihaingo azy. Misy ihany koa seza samihafa izay mipetrapetraka eny ary indrindra indrindra fa misy fitoeram-boninkazo izay misy zava-maniry maitsomaitso.

Efazoro iray lehibe izay miloko mangamanga ao anatiny, dia misy boribory lehibe. Ny ao anatiny boribory kosa dia saka kely miloko mainty ny masony, miloko volotany kosa ny vatany ary misy soratra.

Toerana anankiray, izay toa misy vatovato ; indrindra vato kely. Fa eo amboniny, dia misy zavatra maniry izay lavalava ny tahony, somary fohifohy.

Vehivavy iray, botabota mijoro. Eny an-tanany dia toa misy irony lamba famafana irony izay miloko mavo ary misy famantaran'ora, ny lokon'ny akanjony dia maintimainty.

Zavatra maromaro izay miendrika boribory, mikorokorotra izy ireo; ny sasany dia kelikely, ny sasany kosa dia ngeza ary samy manana ny lokony.

Gazety lehibe anankiray izay miloko maitsomaitso, misy lohateny ary misy sary olona maromaro izay manao akanjo fotsy sy mena.

Tanàna mahafinaritra izay hita ao anaty alaala. Misy karazan-trano sy trano fivavahana ihany koa. Ery amin'ny farany tazana dia toa ngazangazana.

Toerana iray ao anaty zavamaniry izay toa rarivato, ary eo amboniny dia misy efajoro misy soratsoratra.

Tovovavy iray mijoro feno tsikitsiky. Ny volony dia tsy fatorany. Ny akanjo amboniny dia miloko fotsifotsy, ny ambany kosa miloko maintimainty ary misy endriny anankiroa.

Efitrano iray manan-kaja misy seza maromaro izay mitovy ary misy koa latabatra. Eny amin'ny rindrina dia misy irony vata fahitalavitra irony izay miantona.

Ara-be iray izay misy fiara mandeha eo aminy; eny amin'ny sisiny kosa dia toa misy mpivarotra ary eny an-dalambe dia misy olona mifanaretsaka samihafa ; ery amin'ny sisiny, ahitana trano be izay amin'ny loko fotsifotsy, misy efitrefitra.

Efajoro iray miloko manga matroka. Eo amboniny dia misy biby iray izay misy tandroka sady misy sofina. Lavalava ny vavany, ny vatany dia miloko volontany sy fotsifotsy ; misy tongotra anankiroa ary tanany ihany koa.

Fafana iray lehibe izay misy dokam-barotra miloko mainty sy maitso ary misy soratra eo aminy. Eo anoloana dia misy fiara mijanona sy olona mandeha.

Fatana iray izay misy fandrahoana anankiroa miloko maintimainty. Irony fatana mandeha amin'ny herinaratra irony. Izy io dia mbola miaraka amin'ny tranony.

Toerana fivarotana iray izay miloko fotsifotsy misy jiro mirehitra. Misy entana maromaro mihantona toy ny fitaovana fangalana sary izay mihantona amin'ny vy. Misy ihany koa ireo entana maro isan-karazany izay mihantonkantona.

Toerana iray miloko volondavenona, izay miendrika efa-joro. Eo amboniny dia misy peratra iray, miloko volombolamena, misy sisiny kely menamena. Ary ny vatony dia miloko fotsifotsy mangirana.

Efajoro anaky efatra izay misy sarina tovovavy iray, izay manogo ny taho volony, dia lavalava izay mirandrana manorotsoritra.

Lehilahy anankiray izay mijoro manao akanjo maintimainty. Ny ao anatiny fotsifotsy. Ny manodidina azy dia karazana fanamafisam-peo sy fangalana sary.

Vehivavy iray, ao anaty trano, manao akanjo fohy tanana, ny endriky ny volony dia lava dia lava somary olioly.

Gazeti iray misy lahatsoratra lava dia lava izay mameno azy, misy faritra iray izay miendrika efa-joro misy sarina lehilahy iray manao solomaso, misy satroka ary manao kavina.

Olona anakiray ah, izay mipetraka eo ambon'ny seza mainty. Izy an! Dia toa tsisy volo nefa manao kavina, ny akanjo anaovany an! Dia miloko fotsifotsy misy tsipitsipika menamena ary misy soratra. Eo aorinany an ! Dia hatazanana sainam-pirenena miloko fotsy, mena, maintso.

Vatolampy iray feno olona mipetrapetraka, ny ankabetsahan'izy ireo dia miendrika vahiny. Erỳ amin'ny faratazana dia ahitana tendrombohitra somary ngazangazana.

Ravina maromaro izay miendrika lavalava. Miloko maitso be amin'ny ankapobeny. Misy kosa anefa ireo amin'ny loako fotsy noho ny tara-pazafana

Efitrano anankiray feno dabilio isan-karazany milahatra ary manao tomban-davana. Eo aloha dia ahitana latabatra"rayure rayure" vita amin'ny hazo.

Toerana iray feno korontan'entana. Misy zavatra maro samihafa. Misy ny haingo tanana izay mipetraka eny ambonin'ny latabatra, misy ihany koa anefa ny miantokantona. Ahitana harona sy satroka ihany koa ary entana maromaro samihafa.

Lohana fiara iray izay miloko mainty. Eo anoloany dia toa misy vy rahirahira misy boribory izay misy kintana ao anatiny ary eo ambaniny misy fafana kely iray izay misy nomerao.

Zavamaniry iray izay tena maitso mavana. Ny raviny dia miendrika lavalava izay misampatsampana miloko maitso. Ny tahony kosa dia mafy be ary miloko maitso ihany koa.

Boky maro isan-karazany misy karazan-doko samihafa toy: ny fotsy, ny mena, ny volontany, ny volomboasary ary misy lohateny sy mpanoratra.

Trano anankiray miloko mavomavo ny rindrina ary misy varavarankely misy fitaratra ; ao anatiny dia misy saka anankiray miloko maramara, misy volom-bava, mivandravandra be ny masony.

Mpifankatia anakiroa an, mandeha eny an-dalambe; lalambe mirary vato; izy roa an dia feno tsikitsiky, miaraka amin'ireo fitafiana gasigasy.

Baoritra anankiroa lehibe, izay misy zavatra lavalava maintsomaintso ao anatiny irony zavatra fatao laoka irony ; etsy ankilany kosa tanan'olona iray izay mitazona mizana.

Tanan'olona iray izay misy peratra eo amboniny, misy ranomanitra miaraka amin'ny baotra, ary misy soratra hoe mahafinaritra ny fiainana.

Toeram-pivarotana misy karazany zavatra maro hafa. Ao ny karazana satroka ; ny karazana haingohaingon-tanana ; ao koa ny kopy izay fisotroana.

Haingon-tànana iray izay mipetraka eo ambonin'ny latabatra fotsy. Ny lokony dia toa lokombolamena ary misy haingony lolo anankitelo izay mitan-dahatra.

Taratasy miendrika efajoro, miloko maintimainty. Eo amboniny dia misy soratra izay miloko fotsy, misy ihany koa miloko volomboasary.

Rindrina somary efa ratsiratsy, misy goaka kely miloko fotsifotsy, ny eo ambaniny dia rarivato. Ny eo ambonin'ilay rindrina dia misy sarivongana anankiroa : ny iray lohan'olona izay miloko volontany, ny iray kosa lohan'olona anankiroa izay mifampitodika miloko maintimainty.

Fitaovan-dakozia kelikely iray, misy sakafo ao anatiny, misy rony, misy karazana legioma maro isan-karazany izay miloko mavo, miloko maitso kely. Misy ihany koa ireo patizaona.

Vavahady lehibe anakiray izay miloko fotsifotsy, eo ambony dia misy vy maromaro maranindranitra miloko volom-bolamena ; eo amin'ny sisiny dia ahitana trano izay miloko fotsy misy faritra ihany koa miloko mavomavo.

Toerana iray, misy karazana kiraro samy hafa eo ambony talantalana. Misy miloko fotsifotsy, ao kosa ny miloko volom-bolamena, ao ny miloko maintimainty.

Toerana iray izay misy seza vita amin'ny hazo. Eo anoloany dia toa misy milina miloko mangamanga somary lavalava vita amin'ny vy. Eo amin'ny sisiny dia toa misy endri-javatra miendrika boribory izay misy tady.

Taratasy maromaro maneho tovolahy iray izay mitan-takolaka. Misy ihany koa lahatsoratra miaraka aminy. Ny lokon'izy ireo dia mainty sy ny fotsy mifangaroharo.

Voninkazo iray maniry eo ivelan'ny tokontany; ny tahony dia misy tsilo, ny raviny miloko maitso, ny voniny kosa dia misy vony maro samihafa; misy ny miloko volom-boasary misy kosa ny miloko vonimpaiso kely.

Olona maromaro eny amoron-dalana, mipetraka amin'ny seza sy latabatra ivaiva. Eo ambony latabatra dia misy milina fanjairana.

Efajoro miloko volom-boasary, eo afovoany dia sarisary fotsifoty samy manana ny endriny avy fa manome endrika boribory.

Latabatra iray miloko maintimainty. Eo amboniny dia misy taratasy ary eo akaikiny misy lovia anakiray miloko fotsifotsy ary misy zavatra iray jopijoby izay boribory lavalava ary misy rano mavomavo ao anatiny.

Eo ambony gony iray miloko fotsifotsy misy maitso kely. Eo amboniny dia misy voanjo be dia be izay miloko menamena.

Toerana iray misy voninkazo mahafinatra, miloko volom-boasary ny ao anatiny, dia misy mavomavokely miendrika boribory, voninkazo misy taony ary misy raviny ihany koa.

Tanana iray izay mitazona famantaranora. Ny lokony dia lokom-bolamena, ny ao anatiny kosa miloko fotsifotsy ary eo ambaniny izay tazana dia karazana famantaranora amin'ny lokony samihafa.

Olona maromaro eny an-tsena izay toerana fivaharotana sakafo masaka. Misy ny mpivarotra izay mitazona vola eny an-tanany, misy kosa ireo mpividy izay miresaka.

Taratasy efajoro izay miloko fotsy, misy lohateny lehibe izay miloko mena sy mainty eo ambanin'ny kosa dia misy sary olona iray mipetraka eo ambony seza olona manao solomaso etsy ankilany dia misy saina izay mijoro.

Toerana anankiray misy irony trano fialokalofana irony : ao anatiny dia tsinjo fa misy latabatra ary misy seza ihany koa. Ny manodidina azy dia zavamaniry maitso samihafa samy amin'ny karazany avy.

Rindrina iray izay miloko fotsy, misy talatalana fitaratra; ary eo amboniny dia misy irony fitoavana fandokoana hoho irony izay amin'ny lokony samiafa. Misy ihany koa tànana sarivongana izay miloko mainty, misy peratra eo amboniny, ary misy irony fitaovam-pamafana irony izay miendrika boribory miloko mena.

Akora maromaro izay mitovy loko mipetraka eo ambon'ny fitoerana anankiray miloko fotsifotsy ny lokon'izy ireo dia loko volomboasary, misy soratra fotsifotsy, ny endrin'izy ireo no mahasamihafa azy, misy boribory misy lavalava ary misy ny kely, misy kosa lehibe.

Fivarotana iray izay hita eny an-tsena mivarotra irony tapa-kazo irony ao ihany koa ny vovon-javatra samihafa toy ny vovoka tamotamo sy ny vovoka poavatra izay mbola ao anaty fonony.

Saina anankiray izay mijoro. Misy lokony anankin-telo : ny fotsy, ny mena, ny maintso ary ao aoriany dia toy misy rahona matevina miloko fotsy sy mainty.

Fitoeran-javatra iray izay mipetraka eo amin'ny tany, miloko fotsifotsy, ny endriny dia boribory lavalava, misy taratasy eo amin'ny tapony sy ny eo amin'ny vatany dia misy sary mofo sy soratra ihany koa.

Trano fiangonana iray izay miendrika trano anankiroa. Ny iray misy tilikambo ary misy hazo fijaliana eny amboniny, ny iray kosa varavarana tsotra. Eo alohany misy vehivavy iray mijoro.

Biby anankiray toa hafahafa miloko maitso matroka ; ny eo amboniny kosa toa misy elatra manompo mena kely. Izy dia lava rambo be, misy tanany ihany koa.

Fitaovana fampiasa ao an-dakozia izay miendrika boribory, lavalava misy tahony. Ny tapany ambony dia misy ny fitaratra ary ny ambany kosa miloko fotsifotsy izay misy bokotra lehibe azo hanodinana azy.

Trano anankiray eny amoron'arabe, eo akaikiny dia misy hazo mitsatoka ary misy tariby, ny manodidina azy dia feno karazana fatin-kazo.

Efitrano anankiray izay miloko volontany ny rindrina, ary misy latabatra anankiray izay miloko fotsy, ary eo amboniny kosa dia misy boky maromaro izay maneho an-tsary sary samihafa.

Biby lehibe izay marokoroko, ny lokony dia maintimainty ary mavomavo, ny vavany dia misanasana, manana tanana ary misy rambo ihany koa.

Toerana fianarana iray izay ahitana trano lavalava ary misy saina mitsangana. Eo an-tokontany dia misy olona maro be izay mivory.

Taratasy fotsy miendrika efa-joro, misy lohateny lehibe miloko mainty. Ahitana lahatsoratra lava dia lava; eo afovoany dia misy sarina vehivavy anankiroa, izay mitazona fanamafisam-peo.

Fitaovana iray izay jobojobo feno voankazo ao anatiny. Misy karazany maro toy ny akondro, voasary, ny poara, ny paoma ary izy ireo dia samy amin'ny lokony avy.

Eny amoron-dalana, misy trano hazo ary misy lamba maro samihafa miantokantona, ny lokony samihafa. Eo afovoany dia misy taratasy iray izay misy soratra.

Sainam-pirenena, miendrika efajoro izay miloko maitso. Eo ampovoany mankeo amin'ny ankavia dia misy telozoro fotsy, telozoro mavo, telozoro mainty ary telozoro mena.

Lalana anankiray vita aminy rarivato ahitana olona maromaro izay andiam-behivavy, manao sikina lambahoany avokoa ary manao kiraro samy hafa.

Olona anankiray izay manaingina vilany eo ambony fatampera eo ambody varavarana ; io trano io aho dia trano tsy miloko.

Ao anaty trano iray misy fafana iray mitsangana izay amin'ny loko mainty, misy soratsoratra ary ny sisiny dia hazo miloko volontsôkôlà misy ihany koa vy kely mirozaroza.